Abesifazana labantwana abaseminyakeni emincane, bangaba sengozini, enkulu lapho kuqubuka izifo. Noma zisabalala emphakathini. Yingakho uhulumende lezingaja zangasese, zibavikela, ngokubathontisela loba ukubaguma.

Ukusabalala kwezifo kuyethusa kakhulu. Yingakho izikhulu zezemphilakahle zisenza imihlangano la ezethula khona amanani, noma izimfundiso, noma izelulekho zokuthi kanti kungavinjwa kanjani ukuqubuka kwezifo.

Izembatho ezigqokwa ngabezempilakahle ababamba umuntu ofe ngesifo esithelelana ngokuphangisa esifana lecovid 19. Yilezi ezivikela ukuthi igcikwane kumbe izinambuzane kungafinyeleli kubo, njalo kungasabalali lokhu kufa.

Odokotela, abahlengikazi noma abasebenza kwezoScience laba abakhangele ngokusabalala kunye lokuvinjelwa kwemikhuhlane kumphakathi, kuqakathekile ukuthi labo bezivikele ngokugqoka amagilavu ezandla ukuvala ubuzo ngama mask noma amehlo.

Ngenxa yolwazi osolulunengi ngitsho lemfundiso umphakathi ewuthola kumabona kude ezikolwen noma emasontwen basukumela phezulu lapho kuthiwa kuyagonywa noma kuyavikelwa ukusabalala kwezifo

Ezinye zezindlela zokuvikela ukusabalala kwemikhuhlane eminengi ethathelanayo noma engathathelaniyo noma eyezemvelo ikakhulu ebantwaneni yikuthontisela imithi.

Ukugoba loba uku vakisinetha kuyanceda kakhulu. Kuyavimbela izifo lezi ezithathelwanayo ezinjengo phepha ukuze zingacini sezisabalala kakhulu emphakathini zingasalawuleki

Nxa sicubungula, sihlola ngokusabalala kwezifo, sibheka ukuthi izifo zisabalala njani, zithintani bani, futhi zingavinjelwa njani emphakathini. Sikhangelisisa abantwana abancane kanye labomama babo abayibo abasengozini yokubhebhetheka kwalezizifo

Amabhakane axwayisa abantu ngokuqakatheka kokugeza izandla agcwele indawana zonke. Lokhu kungoba izifo lezi ezithathelanayo ezifana lomkhuhlane we flue isifo sofuba iTB loba i COVID-19 zibhahile.

Kwezinye izikhathi ukusabalala kwezifo, akutsho ukuthi yizifo ezithathelanayo, noma ezingathathelaniyo kuphela. Zikhona lezi ezivela emvelweni. Ezingabangelwa yizinto, ezinjengamanzi angcolileyo, noma umoya ongcolileyo. Yikho nje abezempilakahle belakho, ukuhlola umphakathi wonke jikelele.

Minengi imikhankaso esiyenziwe njalo esazokwenziwa mayelana lokuhumutsha noma ukufundisa ngokubhebhetheka langokusabalala kwesifo ezithelelwanayo lezingathelelananiyo.

Isibindi salo owesilisa ohlatshwa ijekiseni usibona ebusweni bakhe obutshwaphulukileyo lapho uMongikazi emhlaba khona. Uvame ukuthi ijekiseni ehlatshwayo ibe ingeyokugwema noma ukuvikela izifo esezibhahile ezamanje.

Kulezihlanganiso ezinkulu ezikhangele ngezezempilakahle zabantu umhlaba wonke jikelele . Kugoqela ngitsho lempilo yabantwana. Lezi kungaba yi World Health Oganazetshini leYunisefu.

Zinengi inhlanganiso ezikhangelelene lezempilakahle, ikakhulu ukuqiniseka ukuthi umphakathi uthola usizo, olufaneleyo, ngesikhathi esifaneleyo. Enye yalezi inhlanganiso, yiNorth Carolina, Global Health Alliance.

Kuvamile ukuthi uhulumende lezinhlanganiso zezempilakahle bahlale phansi baxoxisane ngendlela okuzaphathwa ngayo izimali eziphathelane laloluhlelo.

Kambe bebengaba yini abantwana bezikolo zasemaphandlelani kungasi zinhlanganiso lezi ezidonetha imali yokuqiniseka ukuthi amanzi ahlanzekileyo awokunathi ayafinyeleleka ezikolo

ukuncedisa ngamabhakade ahlala elamanzi ezikolweni loba kumphakathi kuqakathekile kwenza abantu behlale behlanzekile ngoba begeza izandla sonke isikhathi bevela esambuzini ngzinye zezinhlelo zokufinyelelisa usizo

Ukufinyelekela kwamanzi ahlanzekileyo ezimulwini noma emphakathini kuqakatheke kakhulu kwenza impilo yabomama ibe lula njalo lemuli zabo azinakelekele kahle.

Kuvamile ukuthi kwimihlangano emikhulu laba ebezezempilakahle noma abaphathi bakhona bagcizelele ukuthi abantu bonke emhlabeni wonke jikelele bathole usizo kwezempilo olifanele kungelani lokuthi bahlala ngaphi kumbe balemali engakanani

izinhlanganiso ezinengi ezigoqela ezabo hulumende noma ezangasese zizama ukuthuthukisa izindawo zasemakhaya ezikhatshana lezibhedlela ukuze wonke umuntu akwazi ukufinyelela usizo lwezempilo abaludingayo

Siyaziqhenya ngenhlanganiso ezifana labo UNICEF ezenza isqiniseko sokuthi wonke umuntu uthola usizo lwempilo ngaphandle ngobunzima obukhona, zakha izambuzi ezikolweni.

Amanzi ayimpilo, kukhona ezinye indawo lapha amanzi angatholakali lula khona, lokho kwenza izinhlanganiso zangasese lalezi ezikahulumende zigebhe izibholane zifake izimpompi ukuze umphakathi wonke uhambe uyekukha khona amanzi ngezigubhu noma ngamabhakede.

Kuqakathekile ukuthi bonke abantu emhlabeni jikelele emphakathini bakwazi ukuthola usizo lwezempilo abaludingayo lokhu kugoqela ukubonwa ngodokotela banikwe imithi yesimanje, ukuhlolwa ngemitshina ekhandwe nge"technology"yakhathesi, lokwelatshwa ngesikhathi esifanele.

Amanzi ayimpilo ekunatheni, ekuwatsheni ngitsho lasekugezeni. Omama bawakha emfuleni, emthonjeni ngitsho lasezibholaneni. Izibholane ziyandise ukusinda ngakho zidinga abantu ababili loma abathathu ukuzipompa.

i logo ye UNICEF ingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka iluphawu lwale inhlanganiso ilezingatsha zesihlahla se olive le planet yethu elomfanekiso kamama ophethe usana

Lo kungabe kungumhlangano loba umkhankaso wabezempilakahle ezikolweni. Bayabe bevakatshile behlanganisa abantwana abangabafundi kuleso sikolo notitshala. Kuyabe kulabonesi. Bakhankasela loba bafundisa mayelana ngezifo ezinengi eziyabe zibhahile ngalesosikhathi baphinde bajove noma bagume.

Kambe ngobani abasengozini yokuthi bahlaselwe yisifo sengqondo? Kungaba ngomama, obaba, abantwana, amajaha lezintombi? Hamba emtholampilo, eseduzane nawe. Ukuze uthole usizo.

Kuzakhiwo ezinengi lapho okwakhiwa khona, noma yisikolo kumbe ngamakilinika leZibhedlela kuba khona iminyango eminengi eminye yile eyokuphuma ngokuphazima kwelihlo nxa kulengozi ethe yavela

Ezinye izindawo ikakhulu ngasemakhaya izibhedlela noma amakilinika kusendaweni ezingafinyeleleki khona lula nxa umuntu ehamba ngenyawo kodwa sekwaxhunywa amabhakani akhombisa indlela.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umphakathi uhlolwe amehlo ukuze uvikeleke ezifeni ezingabangela ubuphofu lokhu bengakwenza ezibhedlela lezi ezilengatsha ezimiselwe ukuhlola amehlo

Emakilinika noma ezibhedlela emagumbini ayakhiweyo sekwafakwa iminyango le elindele ukuthi nxa kulesimo esiphuthumayo abantu babaleke ngayo.

Kuzindawo la izibhedlela ezingafinyeleleki khona lula. Inhlanganiso ezigoqela ezangasese noma ezikahulumende zenza umanyano zilethe ama services wazo kuzakhamizi.

Abantu laba ababili oyedwa ugqoke impahla ezibomvu kukhanya edanile ngoba ubambe isihlathi kuthi lowu ohlezi laye kubukeka sengathi uyamsekela ngemizwa ingakho embambe ehlombe kungaba ngeyinye yama service osekelo atholakala ekilinika

Ubaba uthethe isinqumo sokuyahlolwa amehlo ngudokotela. Kungaba sesibhedlela, noma ekilinika. Usebenzisa umtshina wamanje, ocebetshwe kakhulu. Usebenzisa itechnology, ephezulu. Elezinga, elenza konke kube lula ukubona izifo ezingabangela ubuphofu.

Kungaba yikiliniki yangasese. Isendaweni enhle, ihlanzekile kakhulu. Ngitsholezakhiwo zakhona ziyancomeka. Egcekeni layo kulotshani bokuhlanyelwa obuluhlaza tshoko. Amabhakani axhonywe phambidlala kweminyango. Anika oluwazi lwendawo yokuhlangana nxa kulesimo esiphuthumayo. Yinhle kakhulu.

Abafundi bezezempilakahle noma ababalisi bakhona balomsebenzi omkhulu kakhulu ongapheliyo ngoba kumele baqeqetshe besiyaphambili ukuze bathole izisombululo zemikhuhlane ebakileyo

Ekufundiseni, loba ekufundeni kwezezempilakahle kuqakathekile ukuthi kube lesibonelo esitshengiswayo ukuthi imitshina isebenza kanjani. Kungenziwa lokhu ngamaqembu

Kunengi okufundiswa izifundi zasemaUniversity. Kwezinye izikhathi bathatha basiwe egumbini lapho okulezinqola ezifuqwayo zilamathuluzi wonke, amanye ngamathuluzi okufuqa izidumbu.

Ngempela isizwe sakhiwa yimfundo. Abafundi nxa beqeqetsha ngokubona, ngokwenza nangokubamba, kwenza bafunde lula, kwenza bangakhohlwa masinyane, kuthuthukisa amakhono abo ngendlela ephezulu.

Iziqondiso kanye izinqobamgomo lezi zezempilo ezibekwa nguhulumende noma ezenhlanganiso eziphathelane lempilakahle azithinti kuphela izigulane kodwa labodokotela abasebenza kumagumbi la awokuhlinzela.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umphakathi wonke jikelele owesizwe uhlake usazi ngemigomo yezempilo. Yingakho uhulumende elokusebenza lezinye inhlanganiso. Ukuthi zifundise isizwe. Okufana leRwanda, Bio Medical Centre.

Akusiwo wonke amaclinika angakahulumende , kukhona amanye awenhlanganiso zangasese lawo ayenza ingatsha zamazinyo ezabantwana ezokuhlinza abantu atholakala emadolobheni amakhulu.

Uke wazibona sulahlekile ungakwazi ukuthi uqonde ngaphi, leso sikhathi uyaphuthuma usesibhedlela? Kuyajabulisa ukuthi ezinye izindawo zixhoma amabhakane alolwazi lokuthi umuntu usuka la aqonde laphaya ukuze athole usizo

Izakhiwo zemtholampilo emakhaya sezithuthukiswa mihla lamalanga, lokhu kwenziwa nguhulumende nome izinhlanganiso zangasese ukuze umphakathi uthole usizo.

Isibhedlela noma ikilinika iyabe ingaphelelanga nxa ingalayo imota le yokugijiimisela izigulane ngesikhulu isiqubu langokuphuthuma .

Kuyajabulisa ukuthi ezinye izibhedlela lamakilinika emadolobheni amancane asenza ukuthi ufinyeleleke lula lezakhiwo zakhona seziphucukile.

Kuvamile ukuthi emakilinika loba ezibhedlela kube khona izinhlelo zokufundisa loku fundisana bengodokotela laba hlengikazi indlela okusebenza ngayo izichitha mlimo ukuze bancediseke nxa kungaba lengozi yomlimo.

Ezibhedlela noma emakilinika kukhona izimota ezilusizo kakhulu lezi eziphuthumisa abantu asebevelelwe yisimo esibucayi.

Isibhedlela lesibhedlela kumbe ikilinika ivamise ukuba leward yabesifazane lapho okunakekelwa khona labo abalohlupho lwezitho zokuzala. Babanika usekelo babafundise njalo bahlolwe.

Kuvamile ukuthi isigulane nxa siphuma egumbini likadokotela siphethe incwadi la abasibhalele khona imithi noma amaphilisi, siye egumbini lapho abazasinikeza khona amaphilisi ngumhlengikazi, noma ngu pharmacist.

Izibhedlela lamakilinika ngitsho lezinye indawo ezempilakahle zilabaholi bazo. Bavamise ukubambisana kwezempilo lokubonisana amacebo okuthi bathuthukise kanjani, basize umphakathi.

Kuyajabulisa ukubona imizamo kahulumende lenhlanganiso lezi ezingatholi inzuzo ziqinisekisa ukuthi izibhedlela lamakilinika zisendaweni la okufinyeleleka khona umphakathi ngoba omama yibo abahamba kakhulu ekilinika behambisa abantwana.

Kulusizi olukhulu ukuthi sibone ama service anikezwa ezibhedlela zakithi noma emakilinika ehamba ngonyawo lonwabu kuthi izigulane zitshone zihlezi ngaphandle zilindile zisebuhlungwini.

Kwezinye izikhathi uyathi uvakatshele endaweni zemtholamithi ezifana lezibhedlela kanye lamakiliniki uzthole usulahleka sokwaba lula ngesikhathi samanje ngoba sekulamabhakani axhonyiweyo ophahleni ancedisa ukuze ungalahleki.

Empilo ekilinika yindawo ehanjwa yizigulane kanye labomama abazithweleyo abafisa ukuyohlolwa bengakayi beletha. Umama lo ubukeka ediniwe, mhlawumbe udinwe yikuhlala ngoba engakatholi usizo. Akahlezi eyedwa bakhona abanye labo abalindele uncedo.

Umtholampilo izindawo ezinjenge zibhedlela lamakilinika lapho othola khona odokotela labo nurse lezigulane ezigula imikhuhlane eyehlukeneyo eyimizimba, eyegqondo kanye leyemphefumulo. Kusuka kuxoxiswanwe noma kwelatshwe ngokuhlatshwa amajekiseni

Izifundiswa zempilakahle zomphakathi ngabantu abangasebenzela uhulumende noma inhlanganiso zangasese. Basebenzisa ulwazi lwabo ukuqiniseka ukuthi impilo zabantu zivikelwe, ziyathuthukiswa kanti lokwelapha loba ukuvimbela izifo emphakathini.

Zinengi izimo ezenza umuntu aphelelwe ngamandla. Yingakho izibhedlela noma amakilinika bamfaka amanzi alemithi enikeza amandla ehamba ngomthambo wegazi.

Izifo zakulezi insuku ngendlela ezihlupha ngayo zidinga imitshina yanamuhla esetshenziswa ngumcwephetshi abezethekhinoloji leze Science ukuze bathole izixazululo.

Ukuhlola umfutho wegazi noma isilinganiso setshukela egazini .Ngezinye zezinto ezenziwa ezibhedlela ,emakiliniki noma kumikhankaso yokuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane engathelelwanayo.

Sokulemitshina emikhulu elobucwephetshe obusezingeni eliphezulu ikakhulu ezibhedlela kulezi ingatsha ezikhangela ngomkhuhlane womdlavuza noma eminye imikhuhlane engaphakathi komzimba icubungulisisa.

Umkhuhlane wamehlo awukhethi ukuthi uhlasela umuntu ongaka nani ingabe ngumntwana omncane osakhulayo noma umuntu omdala usuka uhlasele kwasani.

Kulabanye abantu abaphathwa yizifo zangaphakathi zangaphakathi ezingatshingiseliyo izilonda noma ukugula okubonakalayo. Abanye njalo basuka balunywe umzimba wonke babelokhe besenwaya.

umkhuhlane wesifuba noma uphepha ngomunye wezifo ezangaphakathi ezingagulwa ngabantu leyo mkhuhlane welapheka ezibhedlela ezikhulu ngemithi yamanje

Kulomehluko phakathi kwethambo eliphile kahle. Lethambo eselikhumuzwe ngumkhuhlane womdlavuza, noma i- arthritis Lelo elilomkhuhlane ulibona ngamabala, loba amatshathatshatha. Lapho icatlage ekhumuze khona.

Ukwelapha izifo zangaphakathi sekwaba lula kubodokotela ngoba besebenzisa imitshina yesimanje eyethekhinoloji yingakho izigulane zithola uncedo.

Ukukhumuzeka kwamathambo yisifo esibonakala nxa isigulane sithe sayothatha i 'EX-ray' kuhlasela umama noma ubaba, abadala noma abancane.

Ukungaphatheki kahle emzimbeni ngemikhuhlane ehlukeneyo yangaphakathi komzimba engagoqela lomdlavuza kungenza umuntu ancindezeleke emqondweni ngitsho lase moyeni ahlale ekhathazekile.

Ukuqhaqhazela kwezandla noma ukuqina kwemisipha ngezinye zezimpawu ezibonakala nxa umuntu ephethwe ngumkhuhlane othinta ubuchopho owe Parkinson's.

Enye yezindlela yokuqinisekisa ukuthi abantu baphilile kahle emzimbeni akulazifo ezifihlakeleyo ngaphakathi. Yikuthatha umfutho wegazi noma ukuhlola isifo setshukela lokhu kungenziwa ngabezempilakahle abavakatsha emphakathini.

Ukwelatshwa kwezifo zangaphakathi emzimbeni ezingagoqela o TB noma umdlavuza akugxilanga ekunikeni imithi kuphela kodwa lekutshengiseni uthando kuzigulane ngosekelo kuzigulane.

Izigulane nxa zithola usekelo oluqinileyo, uthando , lokulitshaziswa lapho zisezibhedlela zithola ukwelatshwa ikakhulu kuzifo zangaphakathi noma umdlavuza ubona ngokutshwaphuluka ubuso lokuphola ngokushesha.

Kuyathabisa ukuthi namuhla abesifazana sebehola amaqembu abodokotela, abahlengi lezifundiswa ezivivinya mayelana lemikhuhlane yangaphakathi noma umdlavuza.

Imikhuhlane esibhahile eyakulezi nsuku ayisagoqeli nje kuphela umfutho wegazi noma isifo setshukela kulezinsuku sekukhona imikhuhlane yomdlavuza owamathambo noma owomzimba.

Ukuhlolwa umfutho wegazi kuqakathekile kakhulu. Lokhu ungakwenza noma kanye noma kabili ngenyanga. Kwenza ube lesiqiniseko sokuthi uphilile kahle emzimbeni wakho. Ungakwenza emakiliniki angasese noma akahulumende esibhedlela esikhulu noma kwabezempilakahle lapho okuthengiswa khona imithi. Akuthathi isikhathi eside.

Umkhulu umsebenzi oyenziwa ngamagumbi okuvivinya lalawo awokucubungula amagcikwane noma amasampuli egazi ingakho kuqakathekile ukuthi abe le technology yakulezi insuku.

Ngasemagumbini abodokotela abasebenza ngasese kuvamile ukuthi uthole kulemitshina yakulezi nsuku eyokuhlola iziguli zihlezi ntofo ntofo noma zilele.

Ukuhlanzeka kwamanzi kutshiyene, kulalawo abiliswa kanye, yiwo ongawanatha nsukuzonke, kodwa lawa abiliswe kabili ngalungele kusetshenziswa kuma Laboratory ezibhedlela.

Amagumbi lawa awokuvivinya noma awokucubungula eze science agoqela ama laboratory alemithetho efakwayo ukuze izisebenzi noma abafundi bahlale bephephile.

i sampulu yegazi loma eye chemical nxa ingathathwa emuntwini kumbe enyamazaneni yandiswe ukuthi ifakwe imaka ngokubhal inombolo loma amabala ayisiqiniseko ukuthi angalahleki

Kukhona imithi esetshenziswa ukuthambisa umzimba ngeskhathi sokuhlinzwa ukuze isigulane silale singazange sezwa ubuhlungu, yikho ubona odokotela egumbini lokuhlinza beba lixikanyana ,bayabe bencedisana omunye kulokhu, omunye kulokhuyana.

Omama abazithweleyo basesimeni esibuthakathaka yingakho esibhedlela kulendawo yabomama emayelana lokunakekelwa kwabo ngesikhathi bekhulelwe bebeletha langemva kokubeletha.

Indlela odokotela abangazivikela ngayo lapha behlola abantu imikhuhlane ehlukeneyo okugoqela umama labantwana, yikuthi bagqoke ama-musk lama gilavu ezandla ngitsho lezigqoko zokuzivikela emzimbeni.

Ezinye izindawo, ikakhulu emakhaya, labo abakhangele ngezezempilakahle zabomama ngitsho labantwana balohlupho lwamagumbi okwelaphela, yingakho uthola beselatshelwa egumbini elilodwa elikhulu. Abanye bayabe behlezi phansi abanye emibhedeni.

Ukunakekelwa kwempilo yabomama labantwana kuqakathekile kakhulu , kuyikunanzelela lapho omama bekhulelwe , bebeletha noma ngemuva kokuthola abantwana , lokhu kungenziwa ngokuthi bagonywe noma banikwe amaphilisi

Kwezinye izindawo ikakhulu emakhaya lapho izibhedlela lama kilinika okukhatshana kakhulu kulezindawo lapho omama abazithweleyo abalinde ukuyobeletha abahlala khona kufakwa imibhede eminengi.

Umama uphile kahle losana lwakhe umbona ngokuhlala ebobotheka lobuso bakhe butshwaphulukile kwenza abe lothando lokumunyisa ingakho ingane yakhe ivikeleke kumkhuhlane.

ayikho into edlula uthando lomzali enganeni yakhe ikakhulu ukuxhumana ngokomoya lengane esanda ukuzalwa ukumunyisa kuyindlela enhle yokuthi umzali ongumama lomntanakhe baxhumane ngokomoya langokophefumulo

Amathulusi asetshenziswa lez'insuku kwezemphilakahle kwezosayetsi noma kumalabholitholi asemanengi kakhulu. Amanye akhona abukeka njengamanalithi awokuthatha ibhayiphusi noma amasambuli.

Kulemitshina eminengi kwezempilakahle eminye yakhona ngeyokuhlola amaphaphu lendlela isigulane esiphefumula ngayo uphephetha kuyo kumbe ephefumulele phakathi lapho kuyabe kuhlolwa amandla omoya emaphatshini.

Umabonakude bekhompuyutha noma eminye imitshina esebenza ngesithola lwazi se inthanethi. Ngezinye zezindlela odokotela asebesebenza ngayo ukwenza kube lula ukuthola izifo.

Etshiyeneyo imitshina esetshenziswa ewadini nxa udokotela noma lowu oweTechnology efuna ecubungulisisa umkhuhlane . Eminye ngefuqwa ngamavili amane, eminye ngebekwa phezulu kwezitendi ezifuqwayo.

Ubucwephetshe osebukhona kulezinsuku ezibhedlela noma kwezezempilakahle bugoqela amacomputer okubona imikhuhlane engaphakathi komzimba noma esemathanjeni .

Egumbini lokucubungula lokuvivinya imikhuhlane, amasampuli kumbe amagcikwane. Kusetshenziswa umitshina wakulezinsuku obona izinto ezincinyane kakhulu ezingeke zibonakele ngamehlo.

Eminye imitshina esetshenziswa ezinsukwini zamanje kuzibhedlela zasemadolobheni amakhulu isebenza umuntu elele kodwa eminengi yakhona kulezinsuku umuntu uyabe ehlezi esitulweni yona imhlola.

Ukuhlanzeka komoya ophefumulwa yiziguli nxa zisezibhedlela noma ezindaweni zezempilo kuqakathekile kakhulu yingakho imitshina le ehlanza umoya ifakwa ama chemical noma izinto zokuwuhlanza wona umtshina.

Umehluko phakathi kwezigelo esisika ngazo amaphepha ngasemakhaya lalezi ezisetshenziswa ezibhedlela nxa umuntu ehlinzwa yikuthi ezasemtholampilo zikhandwe nge stainless steel azirusi.

Imibheda elala izigulane ezibhedlela ilokhu ithuthukiswa isiyaphambili. Ilamavili amane ukuze ifuqeke kuthi lapha enyaweni iyakwazi ukuthi iphakame noma ekhanda iyakwazi futhi ukuthi ilale loba itshede kalula.

Minengi imitshina esisetshenziswa kwezempilakahle nxa kuhlolwa izigulane noma kucubungulwa kumbe kuvivinywa izinambuzane kumbe amagcikwane kusetshenziswa o computer lezinye izinto zokubona lezizinto ezingabonakaliyo mathupha ngamehlo.

Kumitshina yakulezinsuku eyokuhlola inhliziyo, lo owokuhlola ipulse uqakathekile kakhulu usebenzisana lalowu owokuhlola ukufutha kwegazi.

Eminye imitshina yanamuhla iesetshenziswa ngodokotela, ayidingi igetsi noma ibattery. Kwesinye isikhathi idinga nje ukusetshenziswa kuhle, ngezandla. Ikakhulu le eyabodokotela bamazinyo.

Kwesinye isikhathi abantu nxa sebebadala balokuhlutshwa ngamathambo noma inyonga yingakho uthola abanye ogogo noma okhulu sebehamba ngezintonga zakulezi insuku ezokubasekela ukuthi bangawi

imphucuko kulengaja zempilakahle kutsho ukuthi lemitshina yakhona encedisa ukubona izinambuzane noma ukuzibulala iya ikhuphula izinga esebenza ngayo

Kuqakathekile ukuthuthukisa izibhedlela ngitsho lamagumbi akhona okwelapha noma okwelatshwa kutsho ukuthi kumele kube le thekhinoloji yakulezi nsuku lama thulisi afaneleyo.

Imikhuhlane esigulwa kulezinsuku iyimpicabadala yikho odokotela sebesebenzisa imitshina yanamuhla efana labo CT scan ukuthi bazame ukuncediseka ukuthola izisombuluko

Amatshubhu awokuhlola noma awokufaka amasample angaba ngawe gazi noma awamanzi asetholakala kuma laboratory amanengi kugoqela lomtshina wokubuka izinambuzane ezincane ongeke uzibone ngamehlo akho.

Kuleminye imikhuhlane ebangela ukuthi umuntu azizwe ephela amandla. Ethi nxa efika esibhedlela bathi uphelelwa ligazi. Yingakho kuyabe kumele bamfake elinye igazi.

Kulusizi ukuthi ngesikhathi sanamuhla kusaselezibhedlela noma amakilinika lapho okuswelakala khona imithi noma abodokotela kodwa kwezinye indawo kulemitshina yakulezinsuku esetshenziswa ngucwephetshe efana leyokuhlola abantwana

Imisebenzi lemisebenzi ilama thulusi atshiyeneyo ingakho labodokotela balawo awabo agoqela izigelo zensimbi, amanalithi lamanye ama thuluzi okucofa asetshenziswa umuntu nxa ehlinzwa.

Ukutshisa komzimba okweqileyo kuyingozi kakhulu hayi kubantu abadala kuphela kodwa lakubantwana abancane .Yikho kuqakathekile ukuthi umzimba ube uhlolwa nge thermometer.

ukuze izigulane zelapheke futhi zithole usizo ngokuphuthuma odokotela bavamise ukusebenzisa imitshina yokuhlola eye technology yamanje eminye ngeyomfutho eyegazi eminye njalo eyokuhlola i pulse

Ukwanda kolwazi lokuthuthuka kweze technology ekhangele ezempilakahle kwenza odokotela imisebenzi yabo ibelulanyana, lezigulane belapheke masinyane ngemithi kanye lemitshina yakulezinsuku.

Ukuthuthukisa ezezempilakahle indlela yokufundisa noma yokwelatshwa ngayo igxile kumitshina yamanje eyezosayensi eyenza kubelula.

Izibhedlela, amakilinika noma ama laboratory alendlela ahlola ngayo imikhuhlane noma amagcikwane angabe esesikhumbeni somuntu emzimbeni noma ngaphandle nje ezindaweni. Lokho bakwenza ngesibane esikhanya umbala oluhlaza esingathi yi blue light

Kwezempilo noma emalabhorethori, kuvamile ukuthi enye imithi ibe ikhitshwa ngesilinganiso esithize. Yingakho besebenzisa amathuluzi afana nedispensa.

Kambe singaba yini ngaphandle kwalabo abasebenza kweze science le technology lalabo abakhanda izinsimbi ezincedisa ezibhedlela ekuhloleni imizimba lengqondo aliboni yini ukuthi impilo manje isilula.

Ukuthuthuka komnyango wezempilakahle kulomthelela kumasystem wonke akhangele ngezempilo yikho ungathola imitshina ezibhedlela isebenzisa itechnology ephucukileyo eyamanje ngitsho lamaphilizi akhona.

Nxa singaqathanisa izindlela odokotela labongikazi kade besenzangazo emandulo lezakhathesi asebesebenza ngazo besebenzisa imitshina yakulezinsuku singathi thina izinto seziphucukile

Akubona bonke abagogekileyo abazalwa bekulesosimo. Abanye benziwa zingozi abanye yimikhuhlane yamanje, yikho omanjenela bezempilakahle sebakhanda izitulo loma izihlalo lezi ezilamaviri ezifuqwayo ezitshiyeneyo.

Kukhona ezinye izimo zomzimba noma izifo, ezithi nxa ziselatshwa zidinga ukuthi kube losekelo lwemitshina yesimanje ele technology, ekhipha izibane eziluhlaza ezingabe kuyizo ezibulala amagcikwane noma ukukhanyisa ezinye izinto ezingabonakali ngamehlo.

Ulwazi selwandile ithekhinoloji isithuthukile. Lokhu kuzindaba ezimnandi kulabo abehlelwa zingozi bathola sebesikwe inyawo noma izandla sebengathola ezinye inyawo ezikhandiweyo ngethekhinoloji yesimanje.

Ithekhinoloji yakulezinsuku ikakhulu kwezempilakahle idinga ukuthi abayisebenzisayo labasebenzisa amathuluzi akhandwe ngaleyo thekhinoloji baqeqetshe ezingeni eliphezulu. Kunjalo amathuluzi akhona mele ayenziwe abelula abelemibala eyehlukeneyo.

Ezibhedlela, ikakhulu kulezi ngatsha ezibhekane labantwana uthola amathoyizi enzelwe abantwana abayizgulane eyingxenye yamathulusi abadokotela labonensi.

Ungamangala phela, ubuqili osebugcwele namuhla buyethusa! Sekulabodokotela mbumbulu obabona bethwele amathuluzi abodakotela anjenge stethoskhophu noma i- othoskophu le eyokuhlola indlebe noma amakhala.

Ukwanda kolwazi sokwenza indlela okukhandwa ngayo imithi ubesezingeni eliphezulu kakhulu lokhu kugoqela imithi yokugoma noma uku "vaccinate"abantwana begonyelwa imikhuhlane efana labo"measles " noma i" Rubella".

Ukwephuka konyawo kulezinsuku akutsho ukuthi suzabhadelwa ngesamende asasifakwa kudala esisindayo. Kulezinsuku sufakwa isamende esaplastiki elula njalo eyenza ukuphola kwakho kube sezingeni eliphezulu

Uma sifuna ukwehlisa inani lezingozi zomlilo ezibangelwa yisitofu segasi kuqakathekile ukuthi emakhaya ethu sifundisane ukuhlola khanye lokulawula lezo zingozi. Sifunde ukunaka izimbangela lolwazi lokuthi amaphepha emapulasitiki amatoyizi abantwana lokunye okubamba umlilo kalulana nje kungahlali eduzane lalezo zitofu.

Kukhona isikhathi lapho umuntu angahlangana khona lesimo esingekho sihle emzimbeni wakhe. Kungaba yikulumala noma ukuba lesifo esidlavuza amathambo. Ungathola usekelo esibhedlela kwabongikazi. Bakunika insimbi ozohamba ngayo ikusekele ukuze ungawi, ikuqinise, ubambelele ngayo udondolozele.

Imshini yezokwelapha yesimanjemanje. Isetshenziswa ngabodokotela ukwelapha iziguli. Lekucingeni imikhuhlane etshiyeneyo. Yona isikhandwe ezingeni eliphezulu kakhulu, njalo iqhubeka ithuthuka, njalo iyasiza kakhulu.

Umtshina wezempilakahle ovame ukuncedisa odokotela lezigulane ukumelana lezifo eziyindida, uthuthukisa indlela yokucinga lokwelapha imikhuhlane ebhahileyo ngezinga eliphezulu. Unika ithemba lalapho okungasathembisi khona. Ukhandwe ngensimbi kanye legilasi elikhanyiselayo. Uxhunywe amaphayiphi ambalwa okuncedisa ukuhotsha noma ukuvuthelela imithi ngokuhleleka.

Yinqola yokuthwala imithi esibhedlela ivamise ukufuqwa ngomongikazi ukuhambisa imithi amajekiseni lamanye amathuluzi ezempilakahle kwesinye isikhathi iyabe ikhandwe ngensimbi loba i aluminum ilamavili amane ifuqeka kalula nje.

Ukusetshenziswa kwamaphilisi anamuhla afana le suthebhu kuncedisa ukuthi amathumbu esigulane ahlanzeke phambi kokuba ayenziwe ukuhlolwa okubizwa ngekholonosikophi.

Kwezinye izikhathi uphepha luyabe lomile kungaphumi ngitsho lesi khwehlela .Ingakho kuqakathekile ukuthi umuntu anathe umuthi ozakwenza isifuba sithambe .

Kukhona imithi yesimanje encedisa abakhwehlela bengela mafinyela, kodwa iyozelisa njalo ayilungelanga abantwana. Ngingakho kuqakathekile ukulandela isilinganiso sikadokotela.

Esintwini umuntu ubesithi angezwa etshaywa likhanda anathiswe isihaqa noma eminye imithi yesintu. Kodwa kulezinsuku sekwabalula ngoba iphilisi leparacetamol lenza umsebenzi ofanayo.

Kukhona eminye imithi noma amaphilisi asekade ahlala isikhathi eside esibhedlela noma emakhaya ethu yingakho kuqakathekile ukuthi imithi ephelelwe yisikhathi noma amaphilisi kulahlwe.

Emithini yanamuhla eyokukhwehlela kukhona eyenza umehluko lapho umuntu ehlutshwa ngama "allergy" kumbe isikhwehlela singaphumi.

Isifo semalaria sibangelwa yimiyane njalo kwenza umzimba uqhaqhazele ubebuhlungu noma utshaywe likhanda. Uvamile ukuthi ukutshisa komzimba kubephezulu kakhulu ingakho ilonadi ngamaphilisi ayelaphayo.

Kwejwayelekile ukuthi nxa ungena kwezinye izitolo ezithengisa imithi eyehlukeneyo uthole sebehlise intengo yamanye amaphilisi ikakhulu lawa awobuhlungu noma awokutshaywa likhanda ipharasethamolu.

Kumithi yakulezi insuku eyokuqeda uphepha. Sekukhona leyi ekhandwe yangafakwa itshukela elinengi. Njalo esebenza ngokuphangisa efana leCofsils.

Ukutshisa kwelanga emazweni ase Africa kuya kukhuphuka kusiya ezingeni eliphezulu yingakho sokukhona amafutha okugcoba avikela insaba zelanga ukuthi zingahlukumezi isikhumba somuntu.

Amareza, amabhanditshi, imithi yokufafaza lapho umuntu elemele noma eqamuke unyawo. Ngezinye zezinto ozithenga ezitolo zemithi.

Kubalulekile ukuthi ukunathwa kwaphilisi kulandelwe indlela udokotela aqambe ngayo izikhathi amanani lokuthi uyabe undleni kumbe ungadlini ikakhulu lawa esiwabiza ngokuthi Acyclovir

Umuthi munye ngamunye ofakwa emashelufini ezibhendlela noma lapho okuthengiswa khona imithi usuka ubhalwe indlela osebenza ngayo noma isilinganiso okumele kusetshenziswe ngaso.

Kulendlela abongikazi abakhunjuzwa ngayo noma abafundiswa ngayo nxa bekhangelene lemithi le elwa lamagcikwane amanengi ngobunengi bayo kwesinye isikhathi kwenza kubhalwe lamabhakane.

Kulezinye izimo zomzimba ezenza ukuthi ukudla kungagayeki ngendlela efaneleyo esiswini. Yingakho abeze science sebakhanda imithi efana le metabolic control eyokuncedisa ukugaywa kokudla.

Ulwazi namuhla, ngezempilakahle, luyanda. Ingakho lemizamo yokulwisana lomdlavuza iqhubeka isanda, lamaphilisi akhona okulwisa amanqamuzana omdlavuza ukuthi angakhuli asekhona.

Kwabaphethwe yisifo sophepha loma ukukhwehlela okungapheliyo kukhona imithi eyi syrup enathwayo engasiza ukukhwehlela okungela mafinyela eminye yakhona yiMeltus.

Zinengi izimo zomzimba eziphatha abantu. Ezinye zazo kungaba ngezezikhumba ezivuvukalayo noba ezihlaselwa ngamagcikwane. Ingakho sekwaba lemithi ekhandelwe ukuncedisa efana le omniderm esetshenziswa ukugcoba indawo le.

Phela imithi yakulezi insuku akusiyo yokwelapha ubuhlungu kuphela. Sekukhona laleyi eyokuqiniseka ukuthi umzimba uhlala uqinile, loba umzimba uhlala uhlalisekile. Lokhu sokwenziwa ngamasaplimenti.

Ulwazi luyanda mihla lamalanga lendlela esilapha ngayo leselatshwa ngayo isihlukile kuleyakudala. Inyamazana lazo sezathola imithi yazo ezelatshwa ngayo nxa ziphethwe yimikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Kulesi khathi lapha ongazi thola khona ungaphathekanga kuhle emizibheni ugula ungabe uphethwe likhanda noma isisu kwesinye isikhathi ulimele ungaze lapha ngoku natha amaphilisi nome uncwobe umuthi

Isifo sophepha lesi abasibiza nge whoopin cough siyavikelwa ebantwaneni ngokuthi bahlatshwe amajekiseni basasebancani ukuze bangabi lakho lokhu kukhwehlela kodwa nxa bengagula ikhona imithi esikhandiwe yakulezi nsuku yokwelapha.

Sezadlula izinsuku esasiphephela khona ekudleni ukuze kuthuthukise indlela igazi lethu elihamba ngayo emzimbeni noma ingqondo zethu indlela ezisebenza ngayo, kulezinsuku sokwakhandwa amaphilisi ancedisa kulezo ezempilakahle.

nxa uke wazithola ukhwehlela noma uthimula kakhulu ngenxa ye allergy usiba lamakhala agelezayo kumbe amehlo alumayo abomvu gebhu zitholele amaphilisi esimanje athiwa yi Desiloratadine azakusiza kakhulu

Amakhala ayisitho somzimba esibuthakathaka kakhulu kwezinye izikhathi ahlaselwa yimimkhuhlane efana lama sayinasi kumbe inkankili sekukhona imithi yesimanje ethontiselwayo kumbe efafazwayo phakathi kwamakhala ukuwelapha

Esinye sezizatho sokuthi izibhedlela zamanje zikhethe eminye imithi ekhandwe kangcono ukwedlula ihalothane yikuthi imithi emitsha isebenza ngcono njalo iphephe kakhulu.

Zinengi izimo ezingenza umuntu azithole esephuphunyelwa yisisu, nxa kwenzeka lokhu uphuthunyiselwa esibhedlela bazame odokotela ukuthi balawule amahormone ngalokhu bayamnika imithi ehlukeneyo eminye igoqela imifegyn.

Izifo zamehlo zibangelwa yizinto ezitshiyeneyo, kwesinye iskhathi kusuka kube ngamabacteria noma amagcikwane enza iinfection yingakho kusetshenziswa amanye amadrops alwa lalawomagcikwane angafana leMoxifloxacin.

Imithi yakulezi nsuku ihlukile kulemithi yayizolo eminye uyithola iyimithi yempuphu eminye ingama syrup njalo ingamajekiseni anathwayo noma ahlatshwayo.

kudala wawusithi ungaqunjelwa wawunatha umlotha ukuze isisu sikhululeke kodwa ngezinsuku zanamuhla sekukhona imithi yama syrup lama lama philisi akhona angama capsule noma ama tablet amanye akhona amanye akhona abizwa ngokuthiwa yi Pancreatin Capsules

Ngokugcwala kwemithi ehlukeneyo ezitolo zemithi noma ezibhedlela umuntu oyisigulane ulakho ukuzikhethela ukuthi yena ufuna umuthi onjani ingaba ngowokunatha noma owokuhlaba ngejekiseni.

Kulezinsuku sekulula ukuthi ukhethe phakathi kwamakhambi esintu noma amaphilisi, nxa uthe waba lokutheleleka kwesifuba. Ingakho amaphilisi awe amoxicillin encedisa abantu kakhulu.

Kukhona abantu abangahlalisekiwo lapho bebona inalithi. Ubathola ezibhedlela bezilazila lapho bebona udokotela elungisa ijekiseni yokuthi bahlatshwe. Uzwa besithi " kungangcono lingiphe umuthi wesimanje nginathe."

Kambe kungaba lula yini ngempilo yesimanjemanje, ukuthi odokotela kumbe abongikazi bethi lapho nxa besebenza behluleke ukuthola amareza la amatsha ahloliweyo, loba amabhanditshi ukuze bancedise izigulane?

Nxa ungathenga umuthi ekhemisi akukhathalekile ukuba ngowamehlo, ngowesisu noma ngumuthi wokukhwehlela efana nale abayibiza ngokuthi yibroncho stop kumele usetshenziswe ngendlela elotshwe ngudokotela kumbe ephaketheni lomuthi.

Umuntu lomuntu nxa egula usuka azikhethele ukuthi welatshwa ngubani, ngaphi njalo ngani. Abanye bakhetha imithi yesintu abanye bakhetha imithi yesimanje egoqela amapilisi lamasirapu.

Nxa kungathiwa khetha phakathi kwemithi yokukhwehlela kolunye uhlangothi ngeyesimanje etshiyeneyo engaba mihlanu eyi"syrup" kanti kolunye njalo yile eyesintu egoqela isihaqa noma ukhalimela ungenza njani na?.

Amakhathakhatha, imigcozo, noma imithi yesikhiwa, ithi ingaphekwa, ithelwe emambodleleni, ithelwe kuzikhongozeli. Bese iifakwa emabhokisini. Igcinwe endaweni elezinga lokushisa eliphansi. Ibhalwe isuku lapha mhla izaphelelwa khona ngamandla.

Lusizi ukuthi sebebanengi abantu abahlutshwa zinkinga zempilo yengqondo yingakho sokulezindawo ezakhelwe ukuthi zinikwe usekelo kulabo bantu abayabe becindezekile ngokwengqondo noma belezinkinga sokusebenzisa izidakamizwa.

Kwezempilo yokuzala lokuyelatshwa kuqakathekile kakhulu ukuthi abahlengikazi noma odokotela bafundise omama indlela yokunakekela abantwana ikakhulu labo abathe babeletha amaphahla.

Izingaja ezikhangela ngokunakekela kwabasakhulayo, akutholakali esibhedlela kuphela. Kodwa lasezikolo, kumbe emasontweni.

Isiqokoqela sokwelatshwa kwabantwana yikubanika uthando lethemba. Nxa bevunyelwa ukuthi bedlale noma begula bayasila ngokuphangisa

Bayake bethi nxa behlola amehlo odokotela bathathe ithuluzi labo elilesibane balikhanyise emehlweni esiguli sivule amehlo kakhulu noma kwesinye isikhathi bathi acwayicwayize

Ukwelatshwa kwezingane ezincane ezisakhulayo kudinga umhlengikazi olothando lesineke esikhulu ukuze ananzelele lapho ingane ingaphathekanga kuhle ngemithi le enikwe yona.

Kulezihlanganiso ezikhangela ukuthi abantwana kwezokwelatshwa banakekelwa njani lezo zenza isiqiniseko sokuthi amalungelo abo awancindezelwa.

Kuhle ukuncedisana labomama abasanda kuthola abantwana kwesinye isikhathi bayabe bethole ama wele. Lokhu kwenza impilo ibe nganeno.

Siyake sibabonge yini odokotela abaqeqetshe kakhulu ngokuncedisa abantwana ngoba umsebenzi abawenzayo emakhaya noma ezikolo umkhulu kakhulu futhi uyancomeka.

Nxa siqamba izindawo ezigxile ekuthuthukiseni impilo yabantwana kusukela besesebancane, baze bakhule. Singathi yizibhedlela, lamakilinika. Kanye lezimuli zabo, lapha abaphuma khona. Izikolo lazo, ziyengezelela, ngokubanqumisa kuzindawo lapha abathola khona ulwazi. Bahamba ngamabhasi,

Abezempilakahle ikakhulu laba abahamba behlolisisa abantu noma izigulane ngokuqubuka kwezifo zamanje ikakhulu I"MPOX " bagqoka izembatho zokuzivikela ezifana lama "musk".

Ungathi ungena esitolo loba esibhedlela thole abasebenzi bakhona bebobotheka, belomusa. Belakho ukukuncedisa, kwenza impilo ibelula.

Phela okwenza umkhuhlane ukhulele umzimba wesiguli yikuthi igcikwane liyazalana libhebhetheke. Sekukhona eminye imithi efanana le favipiravir eyokuphazamisa ukuzalana kwe virus noma igcikwane.

Umsebenzi wokuba ngumhlengikazi udinga isineke esiphezulu ngitsho lothando. Umuntu wakhona kumele ahlale ebobotheka noma kunzima.

Ukusebenza noma ukusebenzisana labezempilakahle kulemiphumela emihle kakhulu, uthola abanye kuyilaba abaxoxisana labantu abakhathazekileyo emoyeni lasengqondweni, balusizo kakhulu.

Akukhathekile ukuthi udinga ukwehlisa ubuhlungu bemisipha noma ukunciphisa ukukhathala lokucindezelkala esingathi yi- stress bakhona akufundeleyo ukukwenza lokho ngobucwephethe obukhulu kakhulu esingathi ngama massage therapist noma abe-physio therapist

Abazempilakahle laba abakhangele ngezimo eziphuthumayo ezibhedlela noma ezimoteni, ama ambulensi. Bayanceda kakhulu ngoba ubathola bencedisa abantu abayehlelwe zingozi zemigwaqo, ikakhulu laba abagijima ngemidududu.

Ezempilakahle sezithuthukise indlela okuhlolwa ngayo izigulane. Eminye imitshina imikhulu eminye mincane eminye njalo ifana labomakhalekhukwini angaba ngo tablet, yikho odhokotela nxa behamba kabahambi bebodwa bahamba labanye odhokotela noma izifundi zezempilakahle.

Kuyisibusiso esikhulu ukubona abasebenza ngezempilakahle bezinika isikhathi sokuthi baxoxisane lezigulane phambi kokuba babelaphe loba babahlole .

Imikhankaso ethinta ukubhebhetheka kwezifo ezithile ezigoqela imalaria kuqondiswa emphakathini lakuzisebenzi ezisebenza ngezempilakahle.

Izisebenzi zasesibhedlela noma emafamasi ezabela abantu imithi ziqiniseka ukuthi imithi igcinwe ngokuphepha okukhulu njalo zinikeza izeluleko ngendlela yokusebenzisa lawo makhambi

Abantu balezimilo ezitshiyeneyo njalo lendlela abasebenza ngayo ihlukile lokhu ukubona ngemisebenzi yabo ikakhulu laba abasebenza ngabantwana ubona abantwana behlala bejabulele behleka njalo bekhanya betshwaphulukile ebusweni

Ungakhangelisisa kahle izisebenzi ezijabulileyo njalo ezikhutheleyo emsebenzini wazo emakilinika lezibhedlela yilezi ezenzelwa imisebenzi yazo ibelula ngokunikezwa ithekhinoloji yakulezinsuku.

Akumangalisi ukubona udokotela engasebenzi eyedwa kungaba ngudokotela wengqondo owamazinyo owamehlo noma owabantwana uhlala elomsizi ohamba laye izikhathi zonke.

Kungaba yizisebenzi ezilezikhundla eziphezulu, kumnyango wezempilakahle elizweni lase Rwanda zigqoke amasudu ayi"navy blue " zametsha amathayi akhona, kuthi amayembe abo amhlophe nke, ubuso babo bubukeka bugcwele intokozo bayahlonipheka kakhulu.

Akusiwo wonke amakhemisi noma izitolo ezithengisa imithi ezisemadolobheni ezinye zisemphakathini noma phakathi kwezibhedlela ezisemakhaya.

Ziyanda izitolo ezithengisa amaphilisi, imithi kanye lama jekiseni asesetshenziswa namuhla, ubunengi bazo zisemadolobheni emabhilidini amakhulu akhiwe ngesi manje.

Ngezinsuku zakudala abantu babehamba bayothatha imithi enyangeni noma bahambe bayogebha emaguswini kodwa kulezinsuku sekwaba lula ngoba imithi isithengwa ezitolo ezibizwa kuthiwa ngama khemisi loba amafamasi.

Uyake ugule, utshaywa likhanda noma uphathwe yisisu. Kwesinye iskhathi ubulawe ngumunwe noma uzwane, uswele ukuthi wenzeni. Kukhona izitolo ezithengisa imithi eyehlukeneyo ezibizwa kuthiwa ngama khemisi.

Kanti ziluncedo kanjani izitolo ezithengisa imithi yesimanje lamaphilizi, ziyawenza yini umahluko kumphakathi okwedlula imithi yesintu lezinyanga?.

Indawo yokuthenga imithi le ebizwa kuthiwa yikhemisi, iluncedo kakhulu ebantwini. Ivamise ukutholakala emadholombeni, endaweni esegcekeni, angakwazi ukuthi ifinyeleleke kalula. Kubhalwa ngamabala amakhulu, kufakwe lebhakani elibhaliweyo.

Minengi imikhankaso yezezempilakahle zomphakathi. Eminye igoqelwa ukufundiswa ngezifo ezingathathelaniyo ezigoqela ezenhliziyo noma ezetshukela kumbe umdlavuza. Leyimikhankaso ayenziwa emadolobheni kuphela.

Ukuqinisekisa kukahulumende lezinye izinhlanganiso ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bame noma bathole usisekelo ngemikhuhlane engathelelaniyo yikwenza imikhankaso bebahlola ukufutha kwegazi noma isifo setshukela.

Nxa singaqakathekisa ukufundisa umphakathi ngezempilakahle kungasiza ukuthi kuvinjwelwe imikhuhlane eminengi noma kuthuthukise izinga lezezempilo hayi kubantwana kuphela kodwa labadala

Ngenxa yoku ngalingani kwezempilo kumphakathi . Uhulumende noma izinhlanganiso zangasese zilokwenza imikhankaso zifundisa noma zibhalisa izimuli ukuze zincediseke .

Imikhankaso yokuhola umphakathi izimo zetshukela noma umfutho wegazi. Yindlela yezinhlanganiso yokuqiniseka ukuthi imikhuhlane engathathelaniyo iyalawuleka.

Ukulondoloza amahlathi kumbe ukulwa le porching ngezinye zezindlela zokuvikela imvelo kanye lezinto eziphilayo umsebenzi lo wenziea ngabe biodiversity conservation muhle kakhulu

Isiquniseko sokuthi umphakathi uthola ulwazi olufaneleyo njalo olupheleleyo yikuthi abezempilakahle bahambe befundisa ngokwenza imikhankaso.

Zinengi izinto ezingaphica abaphathi mayelana lemikhankaso yezezempilakahle egoqela impilo enhle yocansi kubobaba. Lokhu kugoqela ukuswela ulwazi olicacileyo.

Kunengi okwenziwa kumikhankasweni yezempilakahle. Kuvamiseke ukuthi uthola abaphethe ngezempilakahle behlola abantu noma bebajova ngemigomo noma befundisa ngokuziphatha kuhle.

Zikhona izindlela zokuqiniseka ukuthi imikhankaso yebazempilakahle le eyenziwa ngokumatsha noma ukufoma amaqembu azakhuluma ebantwini ithola usekelo lokhu ungakwenza ngamabhakane ahlonyiweyo ezindaweni ezithile ezitshiyatshiyeneyo.

Kukhona bantu abathanda ukudla okuletshukela enengi noma izibiliboco bengathandi ukudla okwakha umizimba. Yingakho izinhlanganiso zangasese zisenza imikhankaso yokuthi zifundise ngokudla okulemsoco.

Imikhankaso le ehlelwa ngabezempilakahle yethulela umphakathi ama service atshiyeneyo ngaphambi kokuthi bahlole noma belaphe bayafundisa njalo banika izeluleko ezibalulekileyo kakhulu.

Ungacabanga ukuthi kulula ukuthi umuntu akhululeke akhulume ngesimo akiso kukanti akunjalo. Kulamalanga sokukhona izinhlelo ezenziwa ngabantu bezempilakahle ezencedisa intsha ukuthi ifome amaqembu bakhulumisane ngezimo ezehlukeneyo.

Abakhangele ngezempilakahle balendlela abafundisa ngayo umphakathi mayelana lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo, engabe ifana lesihudo noma uphepha. Bakwenza lokho ngezinhlelo abazenza bengamaqembu ahamba isigaba ngesigaba efundisa.

bahlezi ngamaqembu amancane abasebenza ngezempilakahle kwelinye iqembu kulomfana ogqoke isikipa esiyi yellow ohlolwa umfutho wegazi lowu kungaba ngumkhankaso wokuqiniseka ukuthi umphakathi noma abantu jikelele baphilile lowu omunye wabasebenzi ulebhuku lapho angabe ebhalisa khona abantu

Kuzibhedlela lamakiliniki igatsha esikhangela ngezempilo yokuzalwa zincedisa omama abazithweleyo kumbe asebelabantwana ukubahlola noma ukubanika imithi baphinde babafundise ngezifo ezinengi.

ukwethula ulwazi noma ukufundisa umphakathi mayelana lezimo zokuzala lempilakahle kungenziwa ngokukhankasa abantu bematsha emgwaqweni noma ukuhamba izindawo ngzindawo

Zinengi izifundo ezifundiswa omama abazithweleyo noma abaqeda kubeletha ezinye zazo yibudlelwano phakathi kuka mama lomntwana osanda kuzalwa okwenza umntwana azizwe ephephile kungcedise lokukhula kwenqondo lozwelo wontwana.

Nxa ngabe kukhankaswa ngempilo yokuzala egoqela ukuvikelwa kwezifo ezithathelana ngokwecansi okuhlanganisa leHIV intsha noma umphakathi bagcwala emigwaqweni bethwele amabhakani abhaliwe ukuze abantu bafunde.

Ukuvikela kokuncindezeleka kwengqondo, nggesinye sesizatho sokuxoxisana lomuntu oyabe esethe isinqumo sokuthi ahlolwe igcikwane le etshi ayi vi.

Abongikazi bavamise ukuthi bengakanikezi omama amaphilisi owokuvikela ukuzithwala, babafundise kabanzi, kuthi asebenza njani, anathwa kanjani, nini. Lokuthi kwenzakala nxa bethe bakhohlwa. .

zezempilakahle zomphakathi zivame ukwenza imikhankaso efundisa intsha ikakhulu abafana lamantombazane ngezempilo zokuzalana lokuvikela impilo zabo

Kukhona izinhlanganiso ezifundisa umphakathi ngendlela yokumatsha lapho ezifundisa ngempilo enhle yomzimba, ingqondo lemizwa. Iphathelane lokuzala labesilisa labesifazana.

Kuba lenjabulo lentokozo emakhaya nxa umama ukuhlolwa kokukhulelwa kutshengise ukuthi ukhulelwe nxa ethethwe kodwa nxa engumntwana wesikolo osakhulayo kuba lusizi kuhlolo nxa luphume luluhle

Abanye odokotela kwezemidlalo bancedisa labo abalimeleyo abangakwazi ukuthi bazihambele ngezabo inyawo yingakho bebanika izisekelo

Ukuzelula noma ukweqayeqa phambi kokuba udlale umdlalo enkundleni kuqakathekile kakhulu ngoba kuyavikela ukuthi umdlali aqine imisipha noma abanjwe ngama cramps.

Kunengi okuwenzakala ezinkundleni kwezemidlalo. Ngezinye izikhathi abadlali bayalimala besekudingeka ukuthi kubekhona amabhanditshi noma izisekelo ezenza kube lula ukuthi la okulimale khona kungabibuhlungu.

Ibhokisi noma isikhwama esilezinto zokunceda masinyane umuntu olimeleyo. Siqakathekile kakhulu ukuze abadlali bangalimali okweqileyo kuzilimala ezijwalekileyo.

Kuvamile ukuthi abafundi lapho nxa befunda ngezokwelapha lokhu okugxile ekuvikeleni, ekuhloleni lekwelapheni ukulimala okuvela kwezemidlalo, babe lomlinganisi lo abazafundela kuye.

Amanzi aqakathekile kakhulu emzimbeni womuntu noma ekuhambiseni igazi ikakhulu kulabo abagijimayo abazi voxavoxayo noma abaphatheke kwezemidlalo ingabe ngeyebhola.

Kulemithi yesimanjemanje eseyakhandwa ngabezempilakahle abakhangele ezemidlalo encedisa ukuthi labo abadlala imidlalo eyehlukeneyo bathole amandla kanye lamadlabuzane. Leyomithi bayinatha njengamanzi.

Yiziphi izinto eziqakathekileyo kakhulu ezitholakala phakathi kwe kit yosizo lokuqala kwezemidlalo? Yisigelo, ngamabhanditshi ,yimithi etshiyeneyo eyokugcoba nxa umuntu elimele kancane noma kakhulu.

Ukuthuthuka kwezempilakahle sokwenza impilo ibelula ikakhulu kulabo abangakwazi ukufinyelela emtholampilo masinyane. Lokhu sekwenziwa ngamaapps atholakala kubomakhala ekhukhwini loba ukufonela abezempilakahle ngamavidiyo.

Ukutshayela udokotela ucingo noma ukhulume laye nge vidiyo kudinga uncedo lweze mpilakahle. Sokuyindlela yokwenza ukuxhumana kwezigulane labo dokotela kube lula.

ukuthuthukiswa kwendlela zokwelapha noma ukwelatshwa kulezinsuku sokwenza abantu abanengi bathole indlela zokufinyelela izibhedlela loba amakilinika bengayanga mathupha yingakho amanye ama appa afana le smart access ekhona

Kwezinye izikhathi kuba nzima ukuya esibhedlela noma ekilinika imbangela kuyikuthi akufinyeleleki lula noma yisikhathi sezifo ezithathelanayo. Namuhla seku lendlela yokwelapha usebenzisa ubucwephetshi njengama phone noma ama apps ukuze uthole usizo lwezempilo.

ngokwanda kolwazi sezizinengi izindlela zokwelapha loba ukuhlola zisebenzisa ubucwephetshe obunjengama foni loba ama tablet lapho kusetshenziswa ama Apps ukuze abantu bathole usizo lwezempilo olusezingeni eliphezulu

Kuyenzeka ukuthi abezempilakahle laba abasafundayo abahlala ngasemakhaya bathole uqeqetsho olusezingini eliphezulu lapho besebenzisa imitshina le eyokufutwa kwegazi, bengakwenzi mathupha kodwa bekwenza ngamafoni, ngama apps noma ngama video call.

Impilo yesimanje isithuthukise indlela esithola ngayo amaservices ezimpilakahle lokwelatshwa kusetshenziswa ubucwephetshe okunjengabomakhalekhukhwini loba amavideo calls loba abakubiza ngama apps ukuze abantu bathole usizo lwezempilo bengayanga esibhedlela mathupha.

Yimihlobo yamatafula angu four, a flexible, alamaviri ayafuqeka, alamabhaskiti, ayafiltheka abemade abemafitshane, phezulu kwawo kulecellphone, kule tablet, kule laptop, kule computer yohlobo lwe desktop.

Eminye imithi yokwelapha izilonda eziphola nzima yenziwa ngezihlahla zemvelo lapho kusuka kuhlanganiswe amahlamvu lamaxolo esihlahla.

Imithi yesintu isincede abantu abanengi kakhulu kumphakathi, ikakhulu labo abaphelelwe lithemba kule eyesimanje. Igoqela izimpande noma amahlamvu ezihlahla lezimila zemvelo.

Amanye amaluba loma ezinye izimila nxa uzikhangele sungacabanga ukuthi lukhula udelela, kanti kulamandla amakhulu kwenza imithi yokulapha ezifo ezehlukeneyo.

Amahlamnvu ezimila sengasebenza izinto ezitshiyetshiyeneyo ekwelapheni umuntu sengasebenza ukugcotshwa kanye lokunatha konke lokhu zindlela zokwelapha umzimba osenhlungwini.

Sekwabalula ukuthi abantu banathe imithi yesiNtu ngoba eminengi yakhona amahlamvu ayo sekwenziwa kwaba yitiye.

Kambe ungayisebenzisi kanjani imithi yesintu ukuze ibelamandla amakhulu. Ungasebenzisa yini amahlamvu wodwa kumbe impande Kumbe njalo usebenzise amaluba esihlahla sakhona.

Kwezemithi yesintu akusizozodwa izinyanga noma izangoma ezinika noma ezikhanda leyomithi kulezinsuku sokugoqela nabosoma bhizimisi abenza amatiye noma iziphuzo ngemithi yesintu.

Abanye abantu babona kungcono ukuthi bathengise amahlamvu ezihlahla zemithi yesintu lezo ngezokugeza noma ezokunatha kumbe ezokuhlanza.

Ukwelapha noma ukwelatshwa ngesintu kugoqela ukunikwa amakhambi enziwe ngamahlamvu ezihlahla noma izimpande zawo, kwesinye isikhathi kugxotswa amaxolo ezihlahla.

kukhona enye imithi yendabuko exhutshaniswe ngamahlamvu ngamaxolo izimpande ngitsho lenye imithi engasiyo yalesosihlahla kwezenlwa ukuthi ibe lamandla

Eminengi imithi emvelo iyenziwa ngokuqunta amahlamvu ezihlahla noma izimila ezincane agxotshwe noma afakwe emanzini ukwenzela ukuthi kutholakale umsobho wakhona

Izimila ezifana lomhlobo lwe pappermint ziyanceda kakhulu nxa umuntu ephethwe ngumkhuhlane weflue noma uphepha kwesinye isikhathi ufaka emanzini abilileyo unathe njengetiye

Ugatsha lwemithi yamasiko esintu solwenze labantu bakwazi ukuvula amabhizimisi okuthengisa bethengisela umphakathi imithi ehlukeneyo.

Zikhona izihlanganiso zangasese ezixhasa abalimi ukuze balime ezinye izilima ezincedisa ekukhandeni imithi yemvelo kwezinye izikhathi kuba yinhlaba elinywayo

Bakhona abantu abangucephetshwe kumithi yesiko lesintu kuthi lapho bengabona izimila behlale besazi ukuthi lesi senzamuphi umsebenzi noma bangakhanda muthi bani ngasoleso simila.

Kungaba kuhle kakhulu ukuxhumana kwezimpilo ikakhulu ukubambisana kwezo kwelapha, lokhu kungenza kube lokuhloniphana phakathi kwabelaphi abayizinyanga labo dokotela lezihlahla ezisetshenziswayo zingacubungulwa kakhulu.

Imithi yemvelo , eyethu yesintu yenziwa ngezimila zasendle kumbe ezilinywayo ukuze kukhandwe itiye noma imithi yokugcoba kwesinye iskhathi eyokunatha

Ngesikhathi samanje ekuxoxeni kwethu ngemithi yesintu kwezinye izikhathi siyabe sikhuluma ngale eyenziwe yaba yitiye itite lakhona kungaba zimpande amahlamvu noma ogarlic bonalaba esibaziyo.

Impucuko esikhona kulezi insuku siyikuthi ngitsho lemithi yesintu sekukhona indlela etholakala ngayo engasiyo yokuhamba egengeni uyegebha kodwa kulime engadini yakho. Lokhu kugoqela izilimo ezifana labogalikhi noba othumerikhi.

Omunye umlimi wathi ukuthuthukisa imithi yethu yesintu kudinga isineke, Kanye lesisekelo, esivela kuhulumende, ezinye izinhlanganiso zangasese Yikho njalo besiba lemikhankaso yokunxusa leyominyango.

Abalimi abalima inhlaba. Bathola isisekelo esivela kuhulumende. Noba kunhlanganiso, ezitshiyatshiyeneyo. Ikakhulu lezi ezikhangela ngezokulima. Ukuze izilimo zabo zenhlaba, zibesezingeni eliphezulu. Ukuze kukhandwe imithi yesintu elomsoco.

Isihlahla esihlanyelwa emhlabathini ovundileyo eduze lomthombo wamanzi asibuni. Amahlamvu aso ahlala eqhakazile eluhlaza tshoko yingakho equnteka lula omama bandise ukuwakha bawagxobagxobe baxubanise lempande ukuze kwenziwe umuthi wesintu.

kambe bangaki abantu obaziyo abathola inzuzo ephindaphindiweyo ngokuthengisa imikhiqizo esivela kusimila esithiwa yinhlaba abanye benza ngayo isepa abanye imithi yokunatha abanye benza njlo imithi yokwelapha inkukhu uphepha uzwa sebeyitema sebesithi yi aloe extra

Ezinye izimela zisebenza kalula njengomuthi wesintu nxa uzithatha uzibilisa bese uyanatha njengetiye, lokho kwenza zisebenze masinyane.

Imithi yesintu ehlukahlukene kodwa kukhona eyokugeza , eyokuhlanzisa, eyokunatha, eyokugcoba, ngitsho leyokubeka endaweni ethile noma ukutshisa enjenge mpepho.

Kuzinhlelo zonke zokulima, esikhanga kakhulu yilesi esokuhlanyela izimila lezihlahla ezikhanda imithi yesintu.

Itiye yokwelapha ingenziwa ngamahlamvu esihlala esingumuthi ukuze umuntu elapheke lula. Amahlamvu akhona, akumelanga abe ebunile noma esetshintshe umbala.

abalimi bakulezinsuku sebengabo somabhizinisi yikho uthala belime imithi yesintu kulokuthi abantu bahambe bayoyidinga egangeni bona bahlala belayo belungiselele

Kwesinye isikhathi ungabona utshani basendle ucabange ukuthi abula msebenzi kanti bungenza umuthi olamandla amakhulu kakhulu ngoba buyabe buluhlobo olwenza itiye noma umuthi wokunatha.

Ukulima izihlahla eziyimithi engadini ngeyinye indlela yokuqinisekisa ukuthi amasiko loma imithi yendabuko yethu abantu abamnyama ulwazi lwakhona alupheleli emoyeni

Ukuvikeleka komhlabathi ukuze izibungu ezibulala lezihlahla zingaphili isikhathi eside lokuhlanyela izihlahla ezehlukileyo ezenza umsebenzisi otshiyeneyo ezinengi zazo kuyimithi yesintu

Ngenxa yokwanda kwabantu abafuna ukusebenzisa imithi yendabuko sekuhlanyelwa izimila ezisiza abantu akusafani lakudala ezazidingwa egangeni.

Abanye abezempilakahle lenkolo yesintu bathi bona amaxolo esihlahla alamandla amakhulu okwedlula amahlamvu aso.

Isimila esibizwa kuthwa yinhlaba sesenze umehluko omkhulu kumphakathi, kungabe kuzigulani noma kubosomabhizimusi.

Kambe nxa kungathiwa khetha phakathi kokuthi unathe imithi yesintu eyenziwe ngamahlamvu agxotshiweyo loba impande ezibilisiweyo wena ungakhetha yona kumbe ukhethe amaphilisi esimanje.

Umuntu lomuntu ulelungelo lokuzikhethela ukuthi yena uthanda ukusebenzisa yiphi imithi ekulatshweni. Abanye bathanda imithi yesintu egoqela isihaqa, intolwane noma ukhalimela.

Kuvamile ukuthi nxa kusenziwa umuthi wesintu onomsoco kukhethwe wonala amahlamvu ayi green .Kuyabe kusenzelwa ukuthi umuthi wakhona ubesezingeni eliphezulu.

Imibhida nxa uyipheke ngendlela efaneleyo ingumelaphi, ifana lezinye izimila ozithola esigangeni. Amahlamvu akhona ayabe eluhlaza tshoko athi angagxotshwa kuthathwe isobho yakhona kube ngumuthi oyelapha izinhlungu ezinengi.

kulezinye izimila zasendle esithi nxa sizibona sizidelele sicabange ukuthi lukhula ezinye ziyaziquphula kanti lezo zimila ziqakathekile kakhulu ngoba zenza imithi yesintu elamandla kakhulu

Yinhlaba, iluhlaza, ingumuthi wesintu, njalo ingasetshenziswa ukwelapha abantu noma izinyamazana zasekhaya. Kwesinye iskhathi isetshenziswa ukwelapha inkukhu nxa zilophepha. Ilokumila ethangweni noma ilinywe emasimini. Iyazimilela kwesinye isikhathi.

Izimila zemvelo zendabuko zivamise ukusetshenziswa ekukhandeni imithi yesintu lapho kusetshenziswa amahlamvu noma impande umuntu nxa egula ukukhuphula izinga lomzimba noma ukwelapha izifo ezahlukeneyo.